Food an drinks minɗo naftira ɗum, ɗum citta e chitta aho min ɗo naftiraki ha waɗugo cha’i min yara, min ɗo naftiraki ha defugo nyamdu, min ɗo naftiraki ha waɗugo kusel.

Toggowol on je ɓurnugo je ko goɗɗo naftira heɓa sura mo, nden denbo at the same time o fauna on ɗum paune on.

Furut an vejitabul min do nyamaki gam velna hundugo amin, mindo nyamaki gam bo’ina laral bandu amin. Karot mindo naftira karot hawadugo salat min nyama ,min do naftira karot gam wadugo jaram min yara, ɗenɗentabo karot ɗum lekki onje vo’intita dum vejitabuls onje vo’intinta gite masin to goɗɗo duɗdiri nyamugodɗum gite mako labai.

Furut an vejetebuls, ɓukkon leɗɗe, men ɗo naftira ngam men yaara men nana belɗum, men ɗo naftira ɗum to men nyauɓe men yaara ngam velta hunduko. Men ɗo yaara ɗum ngam suuno, nden ndenta bo men ɓurda nafturugo wakkati sumayee men ɗo waawa naama wartira ndiyam ndiyam men yaara ɗum ba njaram.

Yeri on, goɗɗo ɗo jogi yeri holla haa junngo maako ,ndendenta bo, min ɗo naftiraki haa fawne, ɗo ɓeddina rowɓe ,to ɓe fawni ɓe ɗo vooɗa. Nden fahin min ɗo naftiraki ngam haala ta noppi a min sukka.

Fashon paune. Paune ɗo beɗɗina goɗɗo vodugo nda bingel gorko oɗo ɓorni kare mako, faɗi paɗe. Dendenta bo o ɗo biɗɗa waya mako. O ɗo dilla ha dau lawol. Ha sera lawol mai wodi get hatotton.

Art an culture zane e al'ada, ɗebbo on ɗo ɓe zani mo o ɗo voɗi, den den ta bo, nda gasa mako ɗo rufi, gasa bo ɗum kuje on je ɓe dinta min roɓɓe paune voɗugo.

Fulora an fauna fulawa. Fulawa ɗo ɓeddina saare voɗugo. Men ɗo naftira fulawa haa babal kuɗe amin ngam ɓeddina babal voɗugo, den denta bo fulawa min ɗo naftiraki haa waɗugo urdi, min ɗo naftiraki haa waɗugo lekki. burna ɓe ɗuuɗi nafturgo fulawa turanke on.

Mbeɗu seɗerugo ,min ɗo naftira haa vesugo butaali ,gawri ,maroori. Min maɓɓugo nyamdu haa tummude. Minin Fulɓe bo ,min ɗo naftira haa maɓɓugo kosamji a min ,to min yaray luumo. Ngam mbeɗu ɗo to a naftiri be maajum a waɗi nyamdu haa tummude a maɓɓi fewata sam ,ɓuri kula ma minin Fulɓe kam ko min anndi.

Joweri kuje on je ɓeddinta amin paune, ɗum oldi on minɗo naftira oldi ha dande amin towmin fauni heɓa beddina amin paune amin bedda vodugo, minɗo wawa naftira dum bo ha jungo amin hanji fu min do wawa naftiradi ha kesi.

Hom aplayansis. Kujeji min nafitirta ha ci'e amin. Banta haɗo, ɗum kwaaɗo on e kii. Min ɗo naftira kwaaɗo ngam min maɓɓa ci'e amin, hala to min vurti ta ɓe wara ɓe wanna amin mbononda. Min ɗo maɓɓa ki ngam min hisa masibo.

Mashinari min ɗo naftira ɗum ha babal ji fere-fere. Min wawai min naftira mashin ha namugo bana inji. Min wawan min naftira mashin, janareto. To amma ɗo, ɗum mashin on marɗum soket on. Min naftiraki, ha waɗugo caaji, nden ndenta bo hauta hite heɓa yite lantarki waɗa.

Home appliance kujeji on je ko min naftirta ha ci’eji amin hande be jango ɗo ni taasel on je ko min naftirta min nyama nyamdu ha nder majum, min ɗo wawa bo naftira be waɗa kolce min nyama ngam nanugo belɗum.

Toggol on je ɓi'adamajo ɓornata ngam sura ɓandu mako den den bo bo’ina faune mako.

Hom apilayance kujeji on jai ko min naftirta ha sare especiyali ha kishin min ɗo naftira, tire ɗo min ɗo nyamira nyamdu be majuum ,ɲde chokali wali do min do naftita gam min yedira nyamdu be majuum den takaire ɗo min ɗo naftira min wada hako ngam min nyamira, de dindamo min do wada jara ɗam ha ndar yara , bana waɗugo furut salat ɗo hauta ha ton yara ,min ɗo naftira be majuum pat gam nyamugo e yarugo.

Spot fijidde himɓɓe ɗiɗi ɓeɗo ha fija bana ɓe ɗo haɓa, ɓe ɗo fija fijidde kosɗe, fijidde bo dama goɗɗo ɗo waɗa ɗum ngam jartina ɓanɗu, himɓɓe fere bo ɗo waɗa lawol cede maɓɓe on, fijidde bo to ni himɓɓe ɗiɗi ɗo fija lallai dole on goto nyama, goto do’a.

Jewaris ɗum pawni on jey rowɓe, ɗo haaɗo yeri on be oldi, bo ɓe ɗo naftira ɗum ngam ɓeddinaɓe vooɗuugo. Ndenndenta bo yeri goɗɗo waaway waɗa, ngam fawna vooɗa, goɗɗo waaway bo waɗa ɗum tan, ngam ta noppi maako sukka.

Advatismen je yenego ado yena kuje on je chogguma ngam a heɓa lumo dendenta bo aɗo yena wawai himɓe fere anda aɗo waɗa ɗum a yena heba be wara ɓe soda dendenta bo ɓe waddina ma sodo ɓe fahin.

Mashinari minɗo naftira heɓa kuɗeami yawa. Jongitiri ha irin kuɗe toi. Ɗon pulaya, minɗo naftira pulaya ha voutungo waya. Min ɗo naftira pulaya ha yaugo kuje chattuɗum. Supaina, minɗo naftira supaina min maɓɓira not ɗamgal, min ɗo naftira supaina min maɓɓira taya mota.

Fashon paune ɗo ɓeddina bii adamajo voɗugo, bo ɓe holli ɗum paɗeji ɓe holli paɗe do valla ha goɗɗo hisa naune ko ha kosɗe nden nden ta bo to goɗɗo paɗi ɗo ɓeddina goɗɗo paune.

Flora an fauna ɗo dabbaji on guda ɗiɗi ɗum alade on, daɓbaji on ko minin julɓe min nyamatake dendenta bo ɗon nyebbam sosai ha maki.

Fut an dirinks, nyamdu njaram, nyamdu hanjun woni ngedam bi adamajo, goddo nyama ngam mara sembe, goddo nyama ngam suddina goɗɗo asiri, dendenta bo ha ɗo ɗum palo on be nyamdu ha nder taso.

Sare on dondunu je sare gargajiya je sare laamu, kala lamlambe fu ɗo naftira joɗa ha tonton bo ɗum ronugo on, o'to roni oɗo wara naftira bemajum.

Jaweleris jawe, min ɗo naftira jawe min wata ngam ɓeddina amin paune, min ɗo naftira jawe ngam lekki, ɗo ni bingel debbo oɗo fauni mako waɗi jawe mako yelli ngam beddinamo faune yelli ngam lekki.

Sabulu on je ko min nafirta ha yuwugo ngam goɗɗo yiiwa laɓa itta dotti, nden bo ura.

Ɓosaru, ɓurda be naftirta be ɓosaruru fu nasara'en dendenta bo hamɓeb ɓe do yardiki be do waɗi ɗum ha ɓerde maɓɓe too ɓe mari bosaru ha maɓɓe ɓe do hisa halluɓe nasta ha maɓɓe.

Hom apilayans, kareji kuɗee jei saare min naftirta tasaaje on piletji ɗo sili ɗo vooɗi de ndenta bo ɗon kula ha sera majuum, Min ɗo naftira tasau sili ɗo min wadira nyamdu, min nyama. Kula min ɗo naftira do min waɗa heɓa nyamdu jooɗa ɗo wuli, to min wari nyamugo.

Flawa kuje on ɓe ɗo naftira ɗum ha babal fere-fere ɓe ɗo naftira flawa ha vo’ungo ci’e, ko sudu, ko makaranta heɓa ɓedda vo’utungo nden nden ta bo flawa ɗo yendego ɓe ɗo waɗa ɗum lekki ngam nyaundugo.

Mota min ɗo naftira mota ha hajeji ɗuɗɗum, min ɗo naftira moda ngam nanugo ɓeldum, himɓɓe fere ɗo naftira ki ngam lawol heɓugo cede maɓɓe, mota ɗo bo Sina be nyebbam ɗum huwata.

Fulawa min ɗo naftira fulawa ha babal kuɗe, min ɗo naftira fulawa ha sare amin ɗo ɓeɗɗa vo’utungo babal, nda jotta ɗo, ɗo voɗi vo’ini babal massin, min ɗo naftira fulawa ha waɗugo urɗi min ɗo naftira fulawa ha babal waɗugo lekki, turanke'en ɓurda naftirgo ki.

Fuut an dirins nyamdu e jaram, nƴaamdu kanjum kanjum wooni ngedam ɓii adamajo, men nyaama nyaamdu ngam men mara sembe je men dogginta kuuɗe amen, men nyaama nyaamdu ngam men hiisa nyaaweego soinde nyaamugo nyamdu ɗo wadda nyawu, ɗo kusel on ha nder tasowo goɗɗo nyaman kusel ngam nanugo belɗum.

Fashon ɗum paune on, ɗo ɓeddina bii adamaajo wooɗugo. Ɓingel debbo ɗo suddi gele maako daneejum, ɗo ɓorni limse maako oɗo woɗi. Oɗo waɗi oldi, oɗo waɗi jawe, nden ndenta bo, o waɗi halagaare. Nden o takki lalle, bo woɗi masin

Ba’an restauranc. babal je nyamugo, nanugo belɗum. Iyalu, ɗebbo be gorko, suka be bujurwa wara nyaama, yara, nana belɗum. Ɗo babal on je sorugo gortoɗe be ɗo wula gortoɗe ɗen yara e jaram ha tottan.

Deftere on ɗo vindi, ɗo resi taarihi daga zamanu saaliɗum. Goɗɗo warai tawaɗum janga, heɓa anda ko zamanu naane wontiri.

Domburu ɗum dabbawa on, den den ɗum voɗai ɗo addibi amin ha ci'eji men, ɗo lalata sudu ɗo lalata koromje, yakkai hadda ma leeso.

Lekki minɗo naftira lekki ki ngam min hisa nyarego, ko kumamin fadda, ndendinta bo min ɗo naftira ki to goɗɗo nyauɗo fu naftira ɗo faɓa ha cufi to ngati goɗɗo ɓukkoi dubi jui yohugo les ɓe hokkata.

Medisin, lekki ndaa ɗo ɓe zaani. Ɗo vindi faamasi haa do maajum, heɓa ko mo saalata pat anda nda baba sorgo lekki on. Faamasi, ɓe ɗo sora lekki haa faamasi, ɓe ɗo tufa baatal haa faamasi.

Funiture min ɗo naftira funiture on ha chi’a amin min ɗo naftira ha babal kude Amin, hore leso on enanta sera leso ɓe yahi ɓe veiti ha sudu voda beddina sudu vodugo, dedennta bo leso min ɗo naftira min wala ngam min siuta.

Fason pawne, pawne ɗo ɓɗɗina amin voɗugo, ko ɓukkoi, ko mauɓe. Ɗo ɓingal ɗeɓɓo on. Ɗo fauni paɗi paɗe mako, ɓorni kare mako, hosi jungo mako joggi ha kesi mako. Nɗeɗɗenta ɓo ha sare on. Oɗo ɗari ɓe filmi mo hoto.

medecin lekki onje bii adamajo naftirta to o nyaudo, naftoro yaraki heba o heba jammu mako wakkati yakeji o nyaudo, do lekki elsa dum lekki bernde on je ko goddo to mari nyawugo bernde naftirta dum Yara.

fashon paune paune boddum ha walabi adamajo pot do bingel pedel don mido holdi mo o do fauni vodi borni toggol mako o do paddi pade mako masin o vodi yeyego

Electuronics, kuje on jego naftirra be hite. Ɗo ni fanka on chajaabul fanka, jeɓe watta chaji wakkati to hite hosi. Ɓii, adamajo naftira be maki wawai naftiraki ha ofis, wawai naftiraki ha ci, e. Nden nda bo hasera mai koromje on most koromje ɗo ɓe ɗuɗi naftirgo ɗum hababal kugal on be naftir ta koromje. Nden nden hasera bo nda mota ɗo dari.

Hum appliance kujeji min naftirta ha chie amin, hande be jango boro on min ɗo naftira boro ɗo gam min faunira ɗo beddina roɓe paune dendenta bo min ɗa waɗa hajeji amin ha nder maki, den sera majum bo ɗum tele on, min ɗon lara tele gam min nana habaru ko doggata.

"Gasa" kuje je beddinta bingel debbo vodugo ko gorgo jongiri hano be hakkilina maka ɗo gasa ɗo ɗo mori labbi voɗi ɓe wuji nyebbam hakal magal ɗo voɗi dende mori bo do bedda juttungo gasa.

Diko kuje on je ɓeddinta babal voɗugo ko sudu, nda ɗon jotta no ɓe waɗi ɗo ɓeddini babal mai vodugo masin, din din ta bo ɗon kuje marmari ha babal majum nda ɗon apule amma.

Medicin lekki, minɗon naftira lekki on to min nyawɗo to min nyawɓe min yaha asibiti likita vindina min lekki min yara nden ndenta min heɓa njamu, to min tokki ka’ida no ɓe vi min.

Transport an vayacoes, ɗi lowo e keke mako, goɗɗo on ɗo dou kolta ya yahi nyeɗi ndiyam ya ngam sora heɓa chede nda mo oɗo tura pus pus mako mai o yarina himɓe ndiyam majun, heɓa ɓe naftira den den tabo ndiyam bo dama min ɗum ngedam ɓi’adamajo on ngam to wala ndiyam rayumai wot no va'ata.

Fashon paune ɗoɗo jogi urdi ɗo beddina amin paune ɗo beddina amin urugo habandu komin nasti himbe to min do wadi urdido wala semtugo wala mijari dendenta bo dun tebul hasera majun be diyam e chaja.

Fud an drings nyamdu e jaram min ɗo nyama nyamdu ngam velo min nyama min heɓa min hara min ɗo nyama nyamdu ngam nanugo belɗum ha do nifa ndeon don va’ini lantarki jamanu ngam defa ha nyama ɗum ɗan wake on ɓe ɗo waɗa ɗum nde wodi debbo ɗo jogi chokali ha sira mai ɗo vo'itina ngam ta rufa.

Jarida min do naftiraki gam min janga, dendenta bo min nana habaruji ko fe’ata je ko do dayimi dendenta bo be ko do batti man to har min wala telebidin je nanugo habaruji dum do nafa hako nandi banni do.

Flawa, kuje on je ko beddinta babal vodugo ko sare ko babal kugal. bodadum flawaji man holli do bana pak o babal bukko yata fija hosa filma hoto nana beldum wakkati julde ko kuma wakkati be ciki ɗubi kàza ɗenɗenta ɓo wawan yende go bô to saro bingel seni dum saro hosa yara be gam be nana beldum.

Hadankalta dumzane enanta bo al'ada jeko be ummi be tawi daga zamanu mamaji mabbe, do baggu on drom bedo naftira dum ha bagguto lamar ummi ko festivals je al'ada wuro mai.

Epidam kirim ɗum lekki on jey, goɗɗo wujata haa ɓanndu. To fuufe vurtini ɗum ko kuma saɗawre .Ɓe ɗo hokka goɗɗo haa asibiti ngam wuja heɓa yamɗita denden , to nyanyaare ɗo waɗa goɗɗo haa ɓanndu fu, naftiray ki ngam fobla haa ɓanndu maako heɓa yamɗita.

Mashinari, inji nafturgo, min ɗo naftira inji gam min hoitina kuɗe ami din dinta bo yawi na amin min hisa torrego, ɗo mota je pusugo ka’ere on mota mai ɗo pusa kaire heba hoitina dindenta bo yauna.

Fulaawa on haa nder fayannde loope, ɓe ɗo naftira haa ci’eeji ngam ɓedda vo`utunngo ci`e vooɗa. Ndenndenta bo ɓe ɗo naftira ɗum haa lekki. Bana tuuranko’en ɓe ɗo naftira ɗum haa waɗugo urdi be nanta bo lekki.

Aɗbatismen anɗungo himbe aɗo sora kujeji, ɗenɗenta bo sinata goɗɗo vinɗi mai, himbe ɗuɗɗum anɗata ɗo babal sorugo, ko a sorata on. Babal ɗo ɗum babal sorugo kareji, ɗa be ɗo vinɗi, denɗenta bo be nomba waya.

Nyamdu e njaram, nyamdu hanjum wani ngedam ɓi adamajo ɗo nyama nyamdu ngam min hisa torrego, ndenden tabo njaram min nyarai ngam min itta ɗonka hani, ɗo himɓe on guda nay ɗo nyama nyamdu hatire.

Education makaranta ɓukkoik makaranta on ummi diga jangirde ɓeɗo hota ci’e maɓɓe nde nden tabo ɓe ɓorni uniform nden ɓeɗo sukki kine mabɓe gam ɓe hisa heɓugo nyawuji fere.

Electronics ďum kuje on je naftirta be hiite, ďo hore fanka on, min naftirta đum ngam goddo nana hendu, nden-nden tabo to fanka do vifa himbe do hisa ha ngatugo chufi.

Heya, Gasa Gasa ɗo Ɓeddina Amin minin Roɓe Paune, ɗo Vo’ina amin Paune, nden ndenta bo ɗo Ɓingel Debbo ɓe Holli oɗo Mori Morɗi Makogal do vodi nden ndenta bo oɓamti Jungo Mako ha dou nden oɗo Waɗi Kotisi ha Jungo Mako.

Spot ɗum fijidde on, ndenta bo ɗon bol hawakere majum be alama holli ɗum babal on je babal fijidde bol mai, wawai bol majum je fijugo be kosɗe, ko kumajejungo, nden nden ha goɗɗo lari pat hala bol kam, ɗum sare ɗiɗi on, himɓe ɗiɗi on fijata fijidde majum.

Kosmetic kare fawne, min ɗo fawna ngam min ɓedda woɗugo. Haa ɗoni fandu may tati on, fandu gotel man ɗum nyebbam on jey ko ittata putte ɓaleejum haa yeeso debbo. Ndendenta bo, gotel ɗo bo min ɗo naftiraki haa wujugo haa yeeso a min heɓa yeeso laaɓa, latta bo ɗo latti ɗo ɗiggi.

Kosmetic ɗum kuje on je faune, roɓe ɗo naftira ɗum ngam ɓe fauna ɓe voɗa ɗo vurtina debbo. Min ɗo naftira jambaki ɗo ha waɗugo ha geran amin, min naftira waɗugo min fina ha nder gite denenta bo min ɗo naftira ɗum ha wadugo ha hunduko amin.

Fijidde, ɓingel ɗo fija ngam nana belɗum. Ɓe ɗo babal fijidde on kan ko be sobajo mako hoto holli ɗo, ɓe ɗo fiya fijidde kosɗe. O ɗo ɓamti kosɗe mako, tappa bol majum.

Deftere min ɗo naftira defte ngam min janga nden denta bo min vindiraki, ɗo haɗoni ɓeɗo holli debbo on be gorko ɗo joɗi nden nden deftere mai ɗo volon hadow mashalaji tegal nden denta bo e noi on min heɓata solushon majum.

furut an vejitabuls ɓukkoi leɗɗe minɗo naftira ɓukkoi leɗɗe min nyama, min nana belɗum, hunduko men, min ɗo naftira ɓukkoi leɗɗe gam nyama ngam suno, dibino on ha siera ɗo dabino min ɗo naftira dabino wakkati suumai, min nyama ɗum, sunna annabijo sallalahu alaihi wa sallamanden debbo ɗo sera majuum ɗo vakki boro ɗo jogi pepa himbe ɗo ha sera majuum ɓe sodata ɓe sorrata.

Urdi ɗo naftira urdi to min wata heɓa min ura, min ɗo naftira urdi haa to kuje ta’i amin. Min waɗa heɓa bara tooke maajum. Urdi kuje on belɗum jey ko to min waati min nastay nder himɓe ,min nana belɗum to min wari ɗanugo woɓɓe feere ɗo wuja urdi ngam nana belɗum. Urdi bo kashi kashi on woodi urdi jey suudu ammaa ɗo urdi on jey ɓanndu.